Khano khatale khesi bagulisilamo tsinanga ela ni abandu baliwo balikhujenda mukhatale muno lugudo lwabirila hagari khe katatale ela khulugudo khuwaliwo zipikipiki ni tsimotokha tsili khubirilawo.